Waa naago aad u farabadan meel fadhiyo waxayna wataan calanka somalia waxaana ugu soo horayso naag wadato xijaab dhar buluug ah iyo calanka somalia

Daah oo wareeg ah oo loogu talagalay guryaha daaha midabkiisa waa cadaan iyo qaxwo.

Waa keeg ama toorto saaran miis ah oo lagu sameeyey miiska korkeeda waxaa saaran buskud iyo shukulaato cadaan ah iyo shukulaato qaxwi ah

Sariir hal hal nafar ah saaran go madow ah

Waa niman farsamo yaqan ah wato dharka shaqada waxa ugu so horeyo hal nin wuxu wata kofi cag oo balug ah shaati baluug iyo shati cadan

Waa laba cagaf cagaf oo midabkooda yahay jawaallo oo banaan u taxaaqaayo waana laami laba qaybood leh

Waa hool waxaa ii muuqda laba nin nin oday ah iyo nin dhalinyaro ah oo miis fadhiyaan oo wax qorayaan

Waa saxan cadaan waxaa ku canjeero khudaar ah waana suugo kalarkeedu yahay guduud

Waa hool waxaa fadhiya niman waxaa ii muuqda nin askari oo wato dhar ciidan oo fadhiya kursi madow ah

Waa calaman oo badan oo calanka somaliya ah wax ku jira calaan yamani midibkisa yahy cadan iyo gadud cagaar iyo madow calanka somaliyane waa calan baluug ah dhaxada ugu jiro xidig cadaan ah

Waa fanaanad iyo surwaal luga dheera, fanaanadu waa gacmo dheer, meel ayay suran tahay midabkoodu waa madow.

Waa moobeel iyo qolofkiisa jaajar kiisa oo meel saaran meeshay saaran yihiina waa meel jaalla ah moobeelka midabkiisa waa baluug qolofka midabkiisa waa madow jaajarka midabkiisa waa cadaan.

Meeshaan waxaa iga muuqda guri isna ku socdo guriga wuxuu ka samaysan yahay dhagax al waax ayaa lagu celinayaa

Halkaan waxaa ka muuqdo kaabo hilib lagu karinaayo kaabada midabkeeda waa madaw

Guri dhismo ka socda guriga waxa ku waregsan alwaxyo guriga waxa ag yaalo dhagax ciid iyo jaay

Meeshaan waqool waxaa yaalla sariir midadkeedu waa caddaan waxaa kaloo yaala armaajo

Halkaan waxaa ka muuqdo guri uu ku xiran yahay daah cadaan iyo qaxwi ah darbigana waa jaalo waxaana ku xiran mukeef

Waa iskifaalooyin saaran kabo midabkoodu waa cadaan, madow, qaxwi iyo jaale.

Waa mel banan yalo miis io labo kursi miiska waxa saran maro cadan io fiyol kurasta waa cadan

Nin o ku fadhiyo kursi ninka waxuu wataa shati cadaan iyo suud baluug ah

Ku jirto hal sariir. Sariir nafarayn ah sariirta waxaa saaran go' cadaan madow iyo gaduud barkintadne waa sidoo kaleete sariirta wareegeeda waa qaxwi.

Boombalo ugu jiro katiinad iyo dhago dhago faraanti jin jin jin boombalaha midabkiisa waa madow faraantigadhagahana waa dahabi.

Waa miisas iyo kuraasmiin miiska waxaa saaran midabkoodane waa qaxwi maeshay yaalan mutuleed. Mutuleel cadays ah darbiga sidoo kale waa cadays

Waa iska faalooyin saaran saaran saliidyo saliida madaxa ooya liif ah iyo saliida cuntada oo nadiif ah midabka caaga ay ku jirto waa jaale saliidane sido kale waa jaale

Waa wado dhiiqo ah oo uu xaaqaayo cagaf cagaf midabkiisu waa oranji, wadadana waa dhiiqo ama ciid wasaq ah.

Waa kursi yahay madow oo ah kursi lagu fadhiisanayo waana kuraasta xafiisyada la dhigto

Kareen ama shaambo saaran dhagax dhagaxa midabkiisu waa cadeas

Waa lami d ah waxaan ku og yaalla guud ee dabaq ah oo jeclaa iyo jiingaddafsan oo guduud ah

Waa sawir xayeysiis waxaa ii muuqdo soonka lagu xirto lugaha lagu ayuu ku xiran yahay oo ii muuqdo hadda

Wlll dhelaya bononi wllka usohoreyo waxow wata maliyad madow ah io gadud io surwal madow ah

Waa meel banaan barxad ah waxaa yaalo ee dahab Dahab ka midabkiisu waa qaxo

Boom bale ugu jiro shaati iyo surwaal haaf ah boom balaha meesha uu saaran yahay waa meel cadaan ah boom balaha midabkiisa waa cadaan shaatiga midab kiisa waa madoow haaf jaygane waa giriin

Waa kareem saaran meel dhagax ah midabkiisu waa cadeys, kareemka weelka uu kujiro waa cadaan iyo madow.

Waa labo nin boolis ah oo mel fadhisa waa nin uso horeeyo wuxu wataa shati cadees oo gulusihisa yahay gadud ninka kale shati cadan iyo suud gadud ah

Meeshaan waa subar-market waxaa yaalo biyo ay ku jiraan kartoomo iyo caadado oo iskafaala saaranMeeshaan waa subar-market waxaa yaalo biyo ay ku jiraan kartoomo iyo caadado oo iskafaala saaran

Waa bac labo xabo ah oo canah nuunalac ah gesaca midbkis waa jale io balug io cagar io qaxwo

Waa mukeyf kudhagan darbi midabkiisu waa cadeys, garee, madow iyo cadaan ah.

Moobeel oo kor saaran kartoonkiisa kartoonka wuxuu saaran yahay meel oo cadays ah moobeelka waa samsoon midabkiisa waa madow wuu shidan yahay dhexdiisa waxaa yaalo geedad jaallo ah gaduud iyo binki iyo fiyool ah.

Naago xaaqaayo laamiga iyo niman naagta u soo horeeyo waxay wataa xijaab fiyool ah iyo saako gariijo ah mida u xigtana waxay watadaa xijaab qaxwo ah iyo dirac binki ah isku dar dar ah.

Meeshan waa subar ma arkeed waxaa ii muuqday villa jeer waxaa ku jira abitaalo iyo isku fara badan

Waa saxan midow ah waxaa ku jira barando buskutri kulaato hilib midow ah

Meeshaan waa meel dhisnay kasocoto oo guri ah niman ayaa ii muuqdo oo wataan shatiyo cagaar ah

Waa shabaq ku jirto doorooyin doorooyinka midabkooda waa cadaan iyo gaduud iyo madow iyo qaxwi.

Waa xafiis waxaa ku jira kuraas iyo miisaas waxaa saaran laabtoobiyo xargahooda ku xiriiraan darbiga wadaan xargahooda ku xiriiraan darbiga wadaan

Waa nin sameynayay armaajo waxa uu wataa shati buluug ah kadib ayaa u saarno arimaha cadaan

Waa shirkad samtel ah qoraalka midabkiisu waa madow waxaa kaloo meesha kudhagan kalar yaro jaale ah oo labo xabo ah, darbiga waa cadaan.

Miis saaran saxan yar oo cadaan ah saxanka waxaa ku jira baradho duban iyo malay karsan midabkiisa yahay jaalle waxaa dul saaran banbanooni yar oo cagaar iyo basal gaduud.

Waa saxan buluug waxaa ku jira buskud buluug ah waxaa ku dhex jira weel suuga ay ku jirto

Meeshaan waa qol jike ah leer cadaan ayaa ka daaran waxa ay leedahay qaanado daaqada way furan tahay

Musqul leh tuji laku fadhisto io waji dhaq qanad losameyay midabkeda waa cadan qaxwi

Waa niman aad u faro badan oo kujiro masaajid rooga waa gaduud, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa ookiyaalo cimaamad cadaan ah iyo qamiis cadaan ah, garkiisa waa gar dheer oo cadaan ah.

Waa niman iyo naago meel fadhiya naagaha mala arkaayo waxaa la arkaa nimanka miiska waxaa saaran boorsooyin waa labo boorso gabdheed iyo buugaag iyo caagyo caafi ninka u soo horeeyo waxuu wataa shaati biin ah oo gariij ah.

Waa Ceel biyo laga shubayaa nin ayaa jooga oo shubaayo biyaha

Boombalo ku jiro katiinad boombalaha qoortiisa waxaa saaran jin jin katiinad ma midabkeed waa dahabi xigeen cadays boombala hana waa madow.

Waa kowda oo saaran meel cadaan ah kabaha waa kaba nimid waana kaba qaxay

Waa boombalo waxaa ugu jira shaati cadaan ah iyo surwal madow ah

Waa meel farxad ah waxaa yaalo fadhi iyo labo kuraas midabkoodu yahay caddaan dhulka waa roga cagaar ah

Waa falebo lagu duro dadka waxey kujirta bac meshey sarantahay waa cagar

Kuraasmiin yaaliin meel banaan ah kuraasmiinta midabkiisa waa jaalle mad madow dhulkana mad madow.

Waa saxan cadaan ah waxaa ku jiro bariis

Waa seddex xabo oo boonbalo ah waxaa kujiro saakooyin oo garbo fiino ah, boonbaluhu waa cadaan, saakooyinku midabkoodu waa buluug, cadeys iyo cagaar.

Waa qol maxaa yeelay sariir waxaa saaran joodari ayaa saaran sariirta waa madow albaabka waa furan yahay waana caddaan

Meeshaan oo maqaayad ah yaalo kuraasmiin meesha waa waxaa ku dhagan mukaayf oo qaboojiya ah kuraasman midabkooda waa cadays miisaska midabkooda waa qaxwi.

meel uu ka socdo dhismo waxaa ka shaqeynaya niman iyo naago waxa ay wataan zakahelo

Waa cabitan fito ah saran mel banan ah waxow kujira baketi dhalo ah waxa kusuran liindhanan

Waa iskuul waxaa cashar ku dhiganaya gabdho wataan xijaabjaalle ah wax ay qorayaan

Waxay muuqda laba gabar oo umarsan yahay cilaan oo wataan diraacyo

Halkaan waxaa ka muuqdo cream midabkiisu yahay cadaan iyo dhexdo oo gaduud ah furkana waa madaw

Naago taagan meel banaan waxay wataa dhar cusayb oo isku nooc ah midab kiisana waa cadaan hal naag waxay gacanta ku haysaa moobeel waxay wadataa oo kiyaalo waxaa u saaran masar buluug ah iyo garbisaar cadaan ah

Waa garoon waxaa jooga niman iyo waxay dheelayaan basketball

Waa meel shaqo ka socoto waxaa joogo afar nin waxa ay wataan badeelo

Ku jiro meel school ah gabdha uso horeeyo

Naago xaqayn jidka lamida waxa marayo motoyin nagaha waxa wtn sako mida u horeysa waxau wadata garbsar gadud iyo sako riif riif ah

Waa meel caafimaad nin kursi ku fadhiyo oo gabar dhiig ka cabireyso oo wada shaati gabadhana wadata xijaab guduud ah

Waa sawir xayeysiis waa nin computer ku fadhiya oo kursiga ku fadhiya computer isticmaalaya oo shaati cadaawato

Waa qolo jiife waxaa yaalo sariir waxa saaran joodari iyo darikorkiisa waxaa sii saaran maraacaddan iyo guduud isku jirta

Waa saxan cadaan waxaa ku jirta khudaar iyo helin jabsi ah

Meeshan waa Kafateeriyaa waxaa yaallo dhalooyin ay ku jiraan biyo waxaa ku jira tuubacdan

Halkaan waxaa ka muuqdo wiil yar oo fanaanad jaalo iyo buumo cagaar ah waxa uu ku ciyaarayaa garaangar

Waa meel ay banaan oo gabdho badan iskugu imaada oo ay wataan cajabe iyo daraayo gabar ayaa taleefan dadku duubeyso

Meeshaan waa meel ay iskugu imaadeen niman ciidan ah oo ay wataan dhar madow ah waxay dhex joogaan dad shacab ah

Meshan waa qol ah ku xiran yihiin daahyo caddaan madow iyo gaduud

Halkaan waxaa ka muuqdo geedka biyaha lagu sameeyo oo ku jiraan biyo cabitaan midna waa guduud midna waa jaalo

Karemo lamersado jirka caga oow kujiro waa cadan dabolka waa jale

Waa masaajid oo dabaq ah oo midabkiisa yahay haddaan maxaa banaanka ka baxay geed cagaa

Meeshaan waxaa iiga muuqda niman heesayo oo mid uu wata fanaanad yaalla ah mid shaati waana waqtigii dowladda kacaanka ah

Bobilo kujiro sakoyin bobilah waa cades sakoyinka waa madow io cades io baluug io xarko dhexda lakuxirto

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex nin oo qamiisyo cadaan ah qabo mid kamid ah sigaar ayuu qabaayaa

Waa guri dhuldheer leh albabadis xiran wana qaxwi guriga midabkis waa garey

Nin oo hal nin ah kaligiis ah fadhiyo meel banaan ah wuxuu jooga xafiis ninka wuxuu ku fadhiyaa kursi madoow ah waxa uu wataa oo kiyaalo iyo shaati cadaan suud guduud ah iyo garabaati gaduudan

Waa geedka ay ku almiiteeyaan naagaha uurka leh

Waa marawad taalo meel kaligeeda, marawaxada waa dansan tahay midabkeedu waa cadeys.

Meeshaan waa hool waxaan isku imaaday niman fara badan waxa ay u taan suudaan kuraas ay fadhiyaan

Halkaan waxaa ka muuqdo musqul waxa mesha ka muuqdo shaawar, tuunjiga saxarada iyo waji dhaqa

Sariir la samaynayso meel banaan taalo wareega sariirta midabkiisa waa cadaan wuxuu yaalaa meel banaan ah oo caro ah.

Waa buugaag laga akhristo sheekooyin ka iyo cashiro buuga ugu soo horeeyo waxaa ku sawiran nin wato oo kiyaalo koofi iyo khamiis madoow ah iyo suud kiisa oo cadees ah

Carwo lagu iibi funaanado iyo shaatiyaasha ilmo yar yar iyo dad waa wayn bo midabka waa buluug jaalo iyo cadaan

Waa koobab ay ku jiraan mas-uud iyo shuqulaato ah koobka uu cadaan meesha i saaran yihiin waa caddaan

Waa miss roog cagaaran saran yahay in ay agtaagan cusub madow wata oo gacanta wax ku hayo

Waa sadex caag oo kareen ku jiraan oo midabkoodu yahay pinki oo saaran miis cadaan

Armaajo iyo kan alaabta lugu dhaqdo, jikada armaajooyinka waa cadeys, mutuleelkeeda waa gareej.

Waa daba qaadu dheer waxaa ka dambeeya bad midabkeedii yahay buluuk dabaqa waxaa ka hor yaalla meel banaan

Waa carwo waxaa ii muuqdo saakooyin dubar oo meel sursaran boonbal cadaan ku jiraan waa cadaan buluug beer

Waa katiinad kasameysan kuul midabkeedu waa cadeys, beer iyo fiyool meesha ay saaran tahay waa meel qaxwi ah.

Niman oo aad u badan taagan misaajid dhex taagan salaad tukanaayaan nimanka waxay wataa qamiisas waxaa ugu soo horeeyo nin wato cimaamad cadaan ah

Meeshaan waa isbitaal waxay la sariir midabkeedu yahay barow waxaa ag yaalla qalabka lagu baaro dadka oo computerro ah

Dhagax saaran kareem dhagax midabkisa waa cadeys kareemka weelka uu jiro midabkisa waa baluug iyo cadan iyo madoow

Waa meel loo sameeyo jalaato askariin ah miis ay saaran tahay i muuqato i muuqato

Meeshaan waa guri albaabkiisa ah albaabka uu furan yahay waana albaab sharaxan oo qurxan guri ayaa ka dambeeyo

Guri ku dhexyaalo qudaar waxaa ka mid ah reexaan an salaado koosto dhulkuna waa dhulboo caro ah.

Meeshaan waa guri waxaa ii muuqda geedo ka dhacay guriga darbiga waa jaalo

Kool geedka lagu cadaysto asi iyo boomatadiisa iyo buraashkiisa waxuu kartoonman gaduud ah iyo kartoon cadaan ah.

Meeshan waa meel banaan waxaa isku imaada dad farabadan niman iyo iskugu jiraan shaatiyo ayey wataan iyo suudaan

Waa guri dhismo ku socda in ay kor saaran al waa ca dushiisa oo shabeello ku shubay guriga

Waa jalaato ays kariim ah oo lagu haayo gacanta midabkiisana waa cadays iyo cadaan gacanta haydane waa gacan baroon ah.

Waa cagaf cagaf dhisayso raashin lasoo daadiyay cagafta midabkiisa waa jaalle wuxuu leeyahay afar lugood midabkeedu yahay jaalle iyo madow.

Dhagax saaran geed la marsado korka dhagaxa midabkiisa waa cadays geedkane midabkiisa waa cadaan.

Waa miis waxaa saran samiicad midabkeedu yahay caddaan waxaa ag yaal macron madow ah caddaan ah

Waa meel ay yaalaan khudaar iskugu jirta liin kastoo yaanyo

Dhago dhago o yar ah oo ku suran meel cadan ah dhago dhagahan midibkodu waa jaale ama dahabi meshi saran yahy waa meel cadaan ah

Meeshaan maqaayad ah ku yaalo geedad cagaaran waxaa yaalo miisas iyo kuraas miin midabkiisa cadaan.

Arday oo dugsi gooda ku jiro akharisanaayaan loox cashir diyaarsanaayaan waxaa ugu soo horeeyo Wiil oo wato macawiis oo madow ah iyo funaanad guduudan jilbaha haysto iyo madaxa

Meshan waxaa yaalla boombalo dad loo ekeysiiyay

Masaajidda waxaa ku tukanaya niman badan ninka u soo horeeyay waxa uu wataa qamiis iyo cimaamad guduuda

Maxaa yeelay sarwaal midabkiisa iyo ardaydaas waxaa u saaran yahay meel caddaan ah

Waa wiil meel fadhiya oo laabto isticmaalaya midooday ah mis ay u saaran yahay okello ayuu wataa

Nin shamiitaynaayo meel oo luuq ah waxuu wataa fanaanad madow ah iyo surwaal madow waxaa ag yaalo sakeel oo ku jirto shamiito.

Halkaan waxaa ka muuqdo bir la suro faleenbada ee isbitaalada yaalo midabkiisu waa buluug iyo qalin

Waa hool waxaa fadhiya wiilal iyo gabdha waxaa dhex yaalo miis

Waa kareen ay dumarka isku cadeeyaan waxaa adiga yaalo kartoonkiisa waxaa ku sugan naak wejigeeda

Laba wiil ayaa ii muuqato waxa ay wataan fanaanada guduud ayaa ka danbeeyo

Meeshan waxaa ayaa la kursi dadka curyaaminta ay wadaan midabkiisa waa cadaan waxaa ka dambeeya

Waa karemoyin oo kujiro cagag cag midbkey kujiran waa cagar fiyol balug garey dabolah waa qaxwi

Waa gaari steering-kiisa oo midabkiisu yahay madow waxa uu leeyahay saacado

Karton kujiro katinad io dhego kartonka midabkis waa cadan katiinad waq dahbi

Waa niman fadhiyo misaajid waxa ugu soo horeeyo hal nin ninka ugu soo horeeyo waxa uu wataa koofi ookiyaalo iyo khamiis baluug ah iyo surwaal madoow ah

Medha wax la sirta waxaa suran suran ka tiinad dahabi ah

Waa nin joogo isbitaal oo wato shaati cadaan ah oo hayo qalabka shaybaarka ookaala qabo

Waa guri dabaq oo dhisme ku socdo niman ayaa dhisaayo waana mataleel biro ayaa celinaayo shub ah

Waa armaajo leh qaadanado iyo albaabyo waajiko midabkeedu waa caddees

Labo kursi oo taalo meel banaan labada kursi midab kiisa waa jaalo waana labo xabo kursi ah barkin la aan

Waa magaalo waxaa i muuqda dabaqyo aada u dhaadheer oo cadaan iyo kalana kale leh iyo geedo cagaaran

Waa geed ubax ah midabkiisu yahay cagaar waxa uu ku jiraa weel midow ah meel cadaan iyo saaran yahay

Waa makiinadaa wax lagu siido cuntooyinka iyo khudaarta fadhigeedu waa cadaani cagaar ayaduna waa dhalo waana caddaan

Waa katinad kasemeysan kul waxey sarantahay mel madow ah midabkeda waa qalin io binki

Waa armaajo wayn lagashto dharka waxay leedahay labo albaab oo miraayado ah afar alaab ne waa kuwo caadi ah midab keedana waa qaxwi

Waa guryo iyo magaalo aada u dhareer ah dabaqyo ah waxaad ku ag yaalo jiingado guduud ah

Waa bambalo midabkiisa iyo caddaan waxaa ku jira surwaal cadays ah dhulka ayaa lagu cadaan

Meeshan waxaa Yaalla boombalo suran dahab midabkiisu uu yahay

Waxaa ku jira kateen midabkiisa iyo caddaan oo dahabi ah boombal ah waa madow

Meeshaan waxaa ku yaalla masaajid ka midabkiis yahay caddaan waxa uu leeyahay munaasabad

Meeshan waa fadhi qol ah la fadhi midabkiisu yahay caddays darbiga waa caddaan daaqada ayuu leeyahay

Waa meel xafiis ah waxaa fadhiya niman iyo naaga fara badan kuraas ayey ku fadhiyaan miis ayaa horyaalo shir iyo ku jiraan

Waa dugsi qur-aan lagu baranaayo waxaa jooga gabdho iyo wiilal waxa ay wataan abaayado gabdhaha wiilasha macalin ayaa taagan oo cimaamada wata

Waa birta lagu almiiteeyo oo meel bir ah saaran birta midab keeda waa Qalin iyo binki biyo biyo ah

Waa hool waxaa yaalo kuraas iyo miisas iska soo horjeedo kuraaska waa buluug iyo cadaan miisaska waa cadays

WAA MEEL MAQAAYAD KU DHAGAN BOOR MEESHA WAXAA KU YAALO GEEDO CAGAARAN EEN MAQAAYADA EEN MAGACEEDU WAA INTER LOG

Waa jiko ween oo armajoyin losameyay korked waa dhagax oo garey ah armajada kalarkedu waa qaxwo

Waa galaas saaran miis qaxwi ah waxaa kujiro cabitaan fiinto gaduudan kabuuxo baraf cabitaanka waxaa kujiro jab liin ah.

Waa guri dabaq ah oo qabya ah

Waa qol waxaa yaallo armaajo waxa ay leedahay laba qaanad qayb guduud ah iyo qeyb cadaan ah dhulka waxaa yaalo joodari

NAAGO OO SADEX AH OO MEEL FADHIYO WAXAA KA GADAALEEYO SADEX ILAA AFAR NIN WAXAA UGU SOO HORAYSO HAL GABAR OO WADATO XIJAAB MADOW AH IYO SAWIRKIISA BAATI YAR OO BULUUG AH WAXAA AG YAALO BUUG IYO QALIN IYO MOOBEEL GACANTA WAXAY KU HAYSAA QALIN

Waa gabar meel fadhido waxa ay toleysaa dhar

Waa caleenta lagu dajiyo dhiiga kacsan waxay ku jirtaa kartoon midab kiisa yahay jaalo kartoon ka waxaa ku sawiran bikewri ku jiro shaax oo lagu daraayo caleenta ama sonkorta dhiiga lagu dajiyo

Nin oo waayeel ah ookiyaalo wato gacanta ku haysto makaroofan iyo tusbax wuxuu wataa shaati tolniin madoow ah iyo funaanad cadaan ah

Waxaa ii muuqda surwaallo meel lagu gadaayo carwo ah iyo fanaanado midabkoodu yahay midow oo meel su

Waa boon balooyin ugu jiro katiimo dhago dhago iyo faraanti ziino boon balooyinka midab kooda waa cadaan ka tiinada iyo dhaga dhaga ha midab kooda waa dahabi

Meeshan oo xafiis waxaa yaalla kursi madow ah miis qaxwi ah darbiga waa caddaan iyo guduud

Waa suuq a ee ku yaallaan geedo waaweyn oo cagaar ah waxaana ag yaalo miisaas wax lagu iibiyo

Meshan waa qol waxaa yaalo miis midab kiisu yahay madow iyo labo kursi oo kuwa raaxada ah

Waa meel la iskugu imaadeen niman fara badan kuraas fadhiyaan shaatiya buluug ayey wataan iyo caddaan

Meeshan waxaa joogo oo fadhiyaan niman badan nin kugu soo horeeyo waxaa ujeedka saaran raashid

Meeshaan maxaa yeelo pampalo midabkiis yahay madow waxaa suran katin midabkiisa ay dahabi

Waa sawir nin oo okiyaalo qabo oo shaati xiran oo meel fadhiyo

Waa carwo lagu iibiyo borsoyinka kala nuc nuc ah waxaa usoo horayso hal boorso gaduud waxaa ku dhegan borso kalento oo midibkeeda cadeesa iyo borso kalento gaduud iyo

Jijin saran meel banan taalo meshey sarantahay waa meel cadaan ah jijinta midabkedu waa dahabi wena kala furantahay

Waa meel waddo ah waa la dhisaayo waxaa taagan laba nin waxa ay wataan laba jaakad jakada midabkoodu waa cagaar

Meeshaan waa miis waxaa saaran alaab lagu isticmaalo guryaha waana kooban iyo weerar cadaan iyo dahab ka sameysan

Halkaan waxaa ka muuqdo labo wiil iyo labo gabdhood waxayna wiilasha ay qabaan shaati buluug ah iyo koofiyad buluug ah gabadhna waxay qabtaa hijaab guduudan midna waxay qabtaa jibaab buluug ah misskana waxaa saaran qalab electronic ah sida moolada oo kale

Meeshan waa mise caddaan waxaa saaran labo dhego oo midabkoodu yahay dahabi

Waa niman waaweyn oo iskool fadhiyaan waxa ay wataan shaatiif sheeri ah kuraas ayay ku fadhiyaan jaala

Meeshan waa weelal ay cag ah oo yaallaan waxaa ku jiro koodu waa cagaar iyo guduud iyo buluug dhulka waa mutuel caddaan

Waa guri dhismo ka socda oo laga dhisaayo dhagax waxaa ka dambeeyay darbi bulukeeti ah

Waa meel banaan oo lixaqaayo niman iyo naaga ayaa jooga waxay haystaan xaqimaan dhinac ciyaaraan ay qabaan

Meeshan waa garoon ka niman ayaa jooga banooni dheelayo oo wataan fanaanado jecla ah dad ayaa ka dambeeya

Waa catar midabkiisu yahay madow waxa uu ku jiraa kartoon waana kartaamo badan oo meel saaran

Meeshaan waa maqaayad waxaa yaalo miis iyo fadhi miiska midabkiisa wax qaliin leer ayaa ka ifaayo kid cagaarka yaalla waana maqaad qurux badan

Waa guri oo wasaq ah darbigiis yahay wasaaq muraayad ayaa ku dhagan miiska saq ayaa saa

Meeshaan waxay yeelo miis ikuraas miiska waxa saaran mara cadaana bugaaggii qalimaan kuraasta waxaa ku fadhiyo macalimiin wataan shatiyaal iswallow

Waa saxan cadaan waxaa ku jira bariis kalarkiisu yahay jaale saxanaak waa caadad

Waa saaran kartoomooyin ay ku jiraan daawooyinka qofka xanuunsan oo cuna waana daaweyn farabadan wa

Waa sawir farshaxan waa beer coos ka baxaayo waxaa eg taagan sac aada u weyn

Waa niman iyo naago waxa ay fadhiyaan hool waxay ku fadhiyaan kuraas buluug ah shir ay ku jiraan

Waa meel qashin waxaa dhex taagan waraabe midabkiisu yahay madow qaxwi

Halkaan waxaa ka muuqdo gabdho qol fadhiyo kuraasta ay ku fadhiyaan waa buluug waxaana u soo horeeyo gabdh wadata hijaab biyoolo ah iyo hijaab madaw ah waxaana miiska u saaran caagad biyo ah

Waxaa ii muuqda kartaan midadkiisa iyo cadaan waxaa ku dhagan katin ama daiman dhiga ah

Waa laami la dhisaayo waxaa marayo gaariga laamiga dhisaayo waa madow laba nin ayaa saaran shati cadaan mid wata

Waa isbitaal waxaa yaalla qalabka shaybaarka midabkiis yahay cadaan waxaa ku dhigaan computer weyna da

Waxaa ii muuqda busto saaran aagad iyo kartoon midabkoodu yahay midow mike appay marsaan dumarka

Meeshaan waa masaajid niman ayaa fadhiyaan iyo ilmo isugu jiraan khamiis cadow tahay iyo muuqdo

Waa qoor waxaa yaalla armaajo midabkeedu yahay caddaan waxa ay leedahay laba qaanad iyo labo qaaneed oo dhalo ah

Waa qol uu kujiro fadhi madow ah waxaa saaran barkimo saddexda ah daaqada waa jaalo

Waa nin oo range ah waxa uu taa jaakad cagaar ah niman cagaar ayaa ka taagan iyo naag wadato xijaabka guduud ah

Waaweys xasaran saxan madow waxaa ku jirto saxan kale waxaa ku jirto

Waa arday iskoolka ay fadhiyaan dhar shati cadaan sarwaalo buluug ay wataan kuraasta ay ku fadhiyaan

Halkan waa garoonka aadan cadde waxay taagan laba diyaarad midabkooda cagaar cadaan

Waa guriga dhismo ku socda kor waxaa uga celinaya al waaxigii baro waana shug dhagax ah

Waa meel xafiisyo faa fadhiya niman fara badan niman suud wataa iyo shaatiya cadaan kuraas miisas yihiin

Meeshaan waa hool waxaa isku imaaday niman iyo naago waxa ay ku fadhiyaan kuraas cadaan ah waxay wataan shacabkii caddaan faa-iida

Waa wado waxaa taaganahay safka ku jiraan oo wataan dhar calama ah waxay kor u taagayaan maro ay ku saaran yahay calan

Waa masaajid waxaa fadhiya wiilal waxa ay wataan shaatiyo iyo jaakado qamiisyo

Waa miis waxaa saaran ubax midabkiisa iyo caddaan cagaar oo ku jiro weel

Waa laba nin cusub wataan waxa ay fadhiyaan madaxa xafiis ah waxaa horyaalo laabto cadaan ah

Waa guri dhismo ka socda niman ayaa joogaa wataan shatiya cagaar ah oo dhulka yaalo

Meeshaan waxaa yaalo hal dhig oo ah dhagtaad ah oo midabkeedu yahay jaalle waxa ay saaran tahay meel madow